misileza beettizayssi aaze giikko hedzdzu na7u asati duridi de'iyogeenne qasse massare shocidi hankoti deiyogee beettishe de'ees

daro asati issife shiiqi eqqidi baynta ta bootaza deiyosa biidi deiyoge bettishe deees

issi quma keettan gammo dere asay ba cugan cugan uttidi ba sofuan basofuan quma miidi de7iyoge beettishe de7ees

daro oyde deeshin daro oydiya giddon qasse qi guutta asati de7oosona guye baggara keehippe daro oyde deeshin he oydiyappe sinta baggara guutta asati de7oosona

issi keeta karen gammo maayoy dunguzay dunguza ukay daro dumma dumma lo7o maa7oti deiyageti bettishe de7oosona

misile zaambettizayssi aaze giikko no7o maca asati dirsazappe guye baggara eqqidi ha telidi deiyoge beettishe deees

Beettidi ha7i de7iye ge aybe gikko issi huuphera puulummida aaway buucharaka pulumida aaway ba gode oyqqi eqqidage beettishe deees.

Misileza beettidi deizayssi aazee giikko hedzzu na'u naati duridinne qasse guyera daro asati etayo masareza ka'idi deiyoge beettishe deees.

Daro nayti banta sayne saynen ashoza ekkidi maanayo haniyooge taayo beettishe deees hessatikka qa daroti salpiyara ekkana biiddi de7iyooge bettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko daro gammo cimati baynta woga maata saloa toqo oottidi yoo masqala yaagi odiyoge bettishe dee'es

daru asati issife shiiqi bota maa7o maa7iti issife hemetti ekki biidi de7iyooge taas beettishe deees

daro asati uttidageta issi naazi giste shaashshaza ehidi kuucisidinne eta mizidi de7iyoge beettishe de'ees

daro asati baynta oydezan uttidi daro tamarsiyaga kaallidi de7oosona eta garsanqa daro oydeti mela de7iyoge beettishe deees

Misileza beettizayssi aazey giikko issi gammo maayu'a maaya uttidaranne qass huphezan dunguzaza qacha uttida issi lo'iya naaza beettashe de'oos.

ya baggara daro asati uttidageta ha baggara qaa7eta yaa teli uttidi na7u addenne issi maci tamarsidi de7iyoge bettishe de7ees

Misilezan beettizayssi aaze giikko haatta doonan mokkiza maatatinne haatta giddon mokkiza maatati beettishe de7oosona.

Issi naazi tooraranne gondalera oyki eqqiza bitane siyle taphon eqqi dooge beettishe deees

Misila zambettidi deyidayssi aazee giikko ndaro asati uttida gida heyssada sintanqa guuttatu lanqen abebazi sayne zaara deiya ge beettishe dees.

daro asati issife uttidi baynta dawutaran xaafidinne tamarisiyo tamarsiyow ezgidi de'yoge bettishe de'ees

daro asati uttidaagetu garsappe issi mala maa7uwa maa7ida bitanee dendi eqqidi daro asatu yoo odidinne tamarsidi de7iyoge bettishe de7ees

misilaza beettizayss aaze giikko daro asati daro ufayxidi botta afalaza maa7idi uttageti beettashe de7osona

Heedzdzu maca asatinne issi addezi deees heyssatoppe issi macasiya issi bitaneessi issi iqa immayda de'iyooge bettishe deees.

Daro asati uttidosona etasintan aaho xarphezi de'ees qase he xarpheeza giddon issi aaciya mitiya de iyara beettashe de'oos.

daro asati uttidi timirteza tamari dideyoosona heyssatappeka sinta baggara de7i hayssatu asatu sintan xarpeezi de7iyoge bettishe de7ees

Issi gooba macasiya madara keza bolli eqqada asaza tamarisaydanne asas kiitaza aathtayda de'i yooge taas beettishe deees.

Daro asati issippe shiiki uttitosona eta garsan issi bitanezi eqqis qass ya baggara issi bitanezi magarajjaza qaaridi de7iyoge bettishe deees.

daro asato sintan abkadoosse mangoy giiste daro miisha quma qommoti eta sintan de7iyooge beettishe de7es

Ussuppu laapu gidiya asati issi maaddaza bolla uttidi qumaza maana haniyoogey bettishe tawo de'ees

misilazan beettizayssi aaze giikko dumma dumma malken keeqeti uttida dirsate heedzdzu son diyageti beettishe de7oosona

oyddu asati issi ilpine keettiyo iidi oyqana haniyoge beettish deees etikka qasse heza lanqen uuttazi de7iyoge beettishe deees.

issi aawara aayeera natura de7oosona heyssataka aawaykka naaza idimmin aayeyakka naazo idimmidi eqqi miiciyooge beettishe de7ees

ha7i beettidi deiyayssi awa zumey giikko gugge zumazi ha7i hasate tawo beettidi deiyayssa

addetinne macati issife shiiqi kushiya baqqidi nne duridi keehippe homboci yecidi de7iyooge ha7i beettidi taas de'ees

Gammo macca nayti heedzdzay baynta koxe kushen oyqqi uttidi qasse maataza woykko boncoza baynta kushsha oyqqi eqqageti bettishshi doosona

Hisilezam beettizayssi heessu maca asata heyssatikka ba na7ati baynta huphen tilaza oyqqi awazappe attiti de7iyooge bettishe deees.

daro asatu garsan issi maca na7iya purshukaza woykko durumbaza punayda de7iyooge beettishe deees qa issi nayiya kodheza oyqoge beettishe deees

issi ilpine keettazi beettashe de7oos heyssa keettiyakka dooya de7oos he keettazappe guyeza baggara daro walqama uuttadi deiya geeti bettadi de7oosona

Miisile zaambeetizayssi aase giikko ilpine keettazi woykko beni keettazi deiyage betishe deees

ha taas beetti deiyayssi aaze giikko maa7o keetta ikka maa7o keettan daro kase woga maa7oti deiya geeti beettishe de7osona

itiyopiyan tradishonal koppi hawus yaagetiya issi keettazi woykko he keettazayo pengezi de ioge beettishe deees

issi daro shuchchati baynta bessan bessan de'iyageeti beettishe de'oosona heyssata shuchchaza ta shiishshidi keetido keettikka beettishe de'ees

Aayetinne nayti banta shaa latanaza maa'idi banta qamiseza maa'idi issisan eqqi dooge beettishe deees

Issi ilfine keettaza lanqen heedzdzu asati deiya giti beettishe doossona issinna guutta naaza oyqa duge baggi biyoode issoyka pude baggi biyage beettishe deees.

Misileza beettizayssi aazee giikko quma miyo masobe oyde jabana hessanne hessa lo'iya daro iqati bettishe de'oosona.

Oydu asati shaafara duge gogiya haatta lanqezappe meeceti hemetti ekki ha yiiti de'iyogey bettishe deees.

na'u bitanetuppe issoy waraqateza oyqqidi warqateza bolla de'iza xuufeza besshise deees issi bitanezi qa alanqen dunguza maa'idi manaxire wotti eqqage beettishe de'ees

misilezan beettizayssi aazee giikko sossoro zaara duge simmi gogiya dillo muquqa haattazi beettishe de'ees

misileza beettizayssi aase giikko issi keetappe issi aaya kare kiyayda de7oos iippe sinto kida bitanezi ki hemetti biiddi de7iyooge beettishe deees

Issi macasiya kasale maandajja woykko inkirite bolli basheza wottada ayfe tukeza shaaayda de'iyoge bettishe deees.

Ha'i beettidi deiya gee aybee giikko guuge zuma yaagettiya wolqama zumay beettidi deees.

erediyo telefizhin dijjital yaagetiya xuufezi xaafeti uttida silezi taass ha'i beettishe dee'es

befedhayn yee kifiya amara hishemitu yaagiya xuufezi xaafe taage deees hessa lanqen timatime mangoloome daro dumma dumma miishati de7iageti bettititi oosona

Itophphiya naashinalle erut ka a yeemmi taamin dehenenetu yeteteebeqe yaa giya xuufezinne siilezi de'iyayssi beettishshe de'ees

Misile zaam beettizayssi aaze giikko daro asati utti tamaridi de7iyoogenne issi bitaneziqa eqqi eta tamarsidi de.iyooge bettishe deees.

daro asati baynta kushen dawutarazanne iskirtoza oyqqidi tamarsiyoka eski esgi simmidi xaafidi de7iyogee bettishe deees

Daro asati na'u asati oyqqido postere lanqe kareta maa'o maa'ageti hemetti ekki yooge beettishe deees.

Misileza beettizayssi aaze giikko issi yelaga naazi pude teeli eqqage beettide dees hessafe guye baggara daro simentotinne daro buro ketettiya oorata keettati beettishe te7oosuna.

Heedzu attuma asatuppe issi izaaway komputereza caddidi de'iyooge beettishe deees hankoga na'ati izi oottiyoga deelidi de7iyooge bettishe deees

Wolqama haattaza garsara oge mereti makinazi kanti hemetti biyoge bettishe teees ha'i.

Misilaza beettizayss aaze giikko makinaza yo duuqiyo lambaza balde eqqi uttage beettishe deees

oyddu asati eqageti de7oosona hessatappe na7ati dugera na7ati podeera de7oosona hessatappeka guye baggara phabebi diyage beettes

Misilaza beettizayssi aaze giikko issi bitaneezi biittazan eqqi uttashe issoy qasse pude keetta xaarinkidi oottidi de7iyo gee beettishe deees

issi bitanezi dungusa xarphezaza bolla hiididi iza lanqe oyde ekki uttidi ba dawutarazan xaafidi deees alanqen qasse daro warqatate de7oosona

Balefut ammist ametafye taisi gebi asbesaab idiget yaagetiya xuufeti xaafeti uttida misilezi beyttishe deees.

Misileza beettizayssi aase giikko awaash bank yaagetiya woy awaash bank addis waanna mexefebeet yaagiyasoy beettishe deees

misilezan beettizayssi aazee giikko daro ooratta birati ashshageti ashshageti woykko xaateti xaateti uttageti beettishete de'oosona

misilezam beettizayssi aaze giikko issi keetta kare so baggikko shiiqidi motorezi naati eqooge beettishe deees qa kare baggara na7u motoreti deiyoge na7u motoretu lanqe na7u asati deiyoge beettishe deees

yi saatefu yishelemu yaagiya xuufe xaafettizayssi ha misileza beettishe deees hessafe garsa baggaala telegiram geesxaachin lay haya inna kesessa bilay sowoych be masgebat be wududduru yi saatefu yaagiya beettishe deees

Bettidi deiyayssi aywayse giikko daro baldeti tucceti tuceti uttida geetinne makinazi beettishe taas deees.

Issi keetta karen daro asati uttidi bantta cugan cuga baynta laggera shiiqidi ka'idi miicidi haasayidi deiyooge beettishe dee'es

Daro asati eqqidi makinaza lanqen giya hemeti biidi de'iyoge taasi beetishe ha'i de'ees.

issi keettan uttidi laapun asati qumaza miidi de7iyoge beettishe teees hessatu ubba sintan haattay deeshin issi bitaneza lanqen biirazi deiyoge beettishe te7ees

daro poliseti issife salfiyera salpiyera heedzdzu salpe gididi cugati cugati sitigi eqqageti beettishe de7osona

issi wolqama pooqezi deees he pooqeza bolla maabiratezi eedidi de7iyage geehippe lo7ees he pooqeza lanqen qasse daro asati uttidi tukeza uyooge beettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko hiya baggara na7u pooqetinne qa duge baggara issi coo keettaynne pude baggara issi fooqezi deiyage bettishe deees

issi ogesaara daro makinati baynta zeeriya zeeriya oyqqidi yoosona hayssada makina bolle qasse dilaza oyqa issi naiya eqqara beettashe de7owos

daro asati issisan shiiqidi eqqidi keekkeza qanxana mashshaza efidi de7iyoge bettishe de7es

issi keetta yo pengen issi bitane uttis he keetta karen qasse issi motore eqqis issi motoriya lanqen na7u asati eqqagiti bettishe doossona

Daro asati issipe eqqidi issoy issuara zoretidi woykko duulatidi de7iyoge bettishe de7es etappe qas pude baggara jarkani haylandey deiyage beettishe de'ees.

Misileza beettizayss aazey gikko buro keedhetidi deiya pooqe keettazi beettishe ha7i taas deees

Hisileza beettizayssi aaze giikko issi lo7iya woosa keettazi keetetti urtage beettishe deees

na7u asati peerozaara pute zaari keettaza keexidi deiyooge beettishe teees heyssatikka peeroza adusan adusan keexidi de7oo sona

ha misileza beettizayssi aaze giikko issi ogezappe guye baggara heedzdzu gidida pooqezi keetetti uttage beettishe deees

Misilaza beettizayss aaze giikko daro asati ogezaara yexidinne baynta bandira salo dhoqu oothti hemetti woykko woddidi yooge beettishe deees.

misile zam beettizayss aazee giikko daro asati uttidi issisan shiiqidi yaa7idi woykko duulatiti de7iyoge bettishe de7ees

Daro asati kareera soo geli uttana baanashe eqqi teliyooge beettishe teees qa etakka issi bitane etas odid ye'yoge bettishe te'ees.

issi guutta na'aynne daro ceeggi bessida asati ha sohan eqqidi de7iyoge beettishe taass ha7i de'ees

issi addenne issi maciya festalen issiba ashshagi oyqqi uttidi hanoge ha7i taas beettishe teees

Ye hexaanat dingetenha medanit beeti yaagetiyakeettay woykko hepengiyappe so baggara uttiza issi macara beetta she de7oos.

Issi keetta garsan dumma macasatinne dumma addeti uttidi duulato sona eta qasse duullati siya bitanee eta sintan eqqi tamarsiyogee bettidi deees

Daro asati baynta ayfeza goozi uttidageti beettishe de7oosona ubbbayokka ayfesi goozeti goozeti uttage beettishe deees.

daro asati guyeza baggara eqqi doossana eta sinten qasse laapu asati uttidi de'iyooge bettishe de'ees

Bettidi ha'i deiya gee aybe giikko na;u maca asatinne oyttu attuma asati eqqidageti beettishe te oosona.

daro asati dham7u ayfeza saketidi yiidagetu garsappe issi macaziya padhada doossi pattin ba ayfeza padidara kushe dhoqu oottada xoossaza galatayda de7oos

misilezaa beettizayssi aaze giikko heessu attuma asatinne na7u maca asata uttidi issipe duulatiyogee beettishe deees

Oyddu asati issi shooqa bolli puuteza efi tokkidi yooge beettishe teees hessatappeka issoy tokkanawu ekki yooge bettidi deees.

misileza beettizayssi aazee giikko usuppun attuma akimeti eqqi uttageti beettishe taass de7oosona

ha saaten misileza bolla beettishe de'iyagey aaze giikko issi guutta nazi hargiyaro issiqa wogga gidida macasiya hissa maa7oza mayssayda deiyoge beettishe de'ees

ha misileza phaybe giikko issi naazi ladanaza maa7ada ba hiita bolle utta uttoge beettishe taas deees

Na7u asati borsaza giddoppe issi iqasa kessidi deiyoge beettishe deees heyssa iqazappeka issua naaziyo imooge beettidi deees.

Daro asati puderanne dugeera uttidi issoy issowara haasiya laameretidi de'iyoge taayyo bettishe deees.

Issi bitanezi deetanne hosbotammanne usuppunanne deetanne hospotammanne laapuna dugi ayfezanne puda ayfezan woti teeli yoge beechishi deees.

daro macasatinne attuma asati deiyageeto garsan issi ceega aaya eqqa dendada salua pude kushiya mica woossayda diyo gee beettishe de'ees

Issi pooqezi beettishe deees ikka afisira hotel yaagetiya itioopphe bayndira maa'i uttida keettazi beettishe deees.

Misilezann beettizays aaze giikko oyddu attuma asatinne hessatuppe guye baggara daro makinati eqqi uttageti beettishe de7oosona.

Issi adussa ogezi oykko aaho ogezi beettishe de7ees hessa ogezappe duge baggara xiidazi de7ees heyssapeka pude baggara issi keettazi dei oge beettishe de7ees

Dotor isiyaas mekakelena kinimik yaagetiya xuufesi xaafeti uttizage tapelaza bolla deiyage bettishe deees

pude baggaranne duge baggara eqqida makinazappe gidduwara daro asati hemetti ekkidi yiyogey bettishe de'ees

ha misilezan issi aaho adussa keettazi deiyage taasi ha7i beettishe deees heyssa zaa lanqeera daro aaho ogi deiyage beettishe de'ees

Issi keeththan daro xaleti de7oosona heyssa taleta lanqen qasse issi dokitere eqqi utis heyssa doktoreyssaqa issi bitanezi malati tamarisietti de7iyoge beettishe deees.

daro asati bombazaara gogida haattaza daakkidi mulera gussidi de yooge beettishe teees hessa pheelli diqqa guye baggara daro asati eqqi daagiti de7oosona

docter isiyaas mekakelena klinik yaagetiya postereze qaapheti woykko tabelazi qaapheti uttida misilezi bettishe deees

Misileza beettii deiyayssi aaze giikko aybi ahamede sintara daro asata ba geedo kaaletti ekki yooge bettishe deees

Issi madadareza bolla daro taleti de'oosona hessata taleza beyanawu yida daro asatinne etey bettidi de'oosona

Mecemeriya mefiratinawu yaagiya xuufezi xaafeti uttiza misilezi qass dirsaza bolle deiyagee beettishe dees.

issi shufoza daro asati oyqqidi he shufoza lanqen eqqi uttoge beettishe de'es he asatuppe guye baggara daro dereti bessiyasan daro mitati mokki uttageti beettishe doosona

Issi ogezappe ya baggara issi keettazi deiyagee beettishi teees he keettaza kare cupu giza mitati hakuwan haakuwan deiyageeti bettidi doossona

heedzdzu asati issi bitaniya xeesidi he bitaniyas bootta miishara qaaqidi immidi de7iyogee ha7i taas beettishe de'es

Ha misilasa beettizayssi aaze giikko ichashu addenne issi macara beettashe de,oos heyssada qasse issi addezi kushe mici tamarsidi de,iyoge beettishe deees.

issi keettaa kareza lanqqen biittazi de7es;hayssa kareza lanqqera qassi issi na7azi hemetti ekkidi biyooge beetteshe de7ees.

ye federal kepitena pird beet arba menci maykel yaagetiya xuufe xaafettida misile beettishe deees

misilezan beettizayssi aazey giikko issi atte naazi deees heyssika gawuneza maa7idi ba kushen iskirtoza oyqqidi eqqage beettishe deees

daro asati uttidi issi keetta giddon baynta oydeza oydeza bolli uttidi tamariso kaalli dinne qa baynta dawotaran xaabidi de7iyoge beettishe de'ees

Misilezan beettizayss aaze giikko ashungulute adde ashungulutenne maca ashungulute taas beettishe ha7i deees.

misilezan beettizayssi aaze giikko issi poliseza daro poliseti guyera a kaalli ageedo woxidi yooge bettishe deees

naati baynta oydeza bolle maarara uttidi baynta nootte xaafidi woykko baynta paatana oottidi de7iyoge beettishe deees

Federaal kefitena firdi beet arbaminc maykel yaagiya xuufezi xaafeti uttiza silezi beettishe deees.

na7u asati ogeza bolla de'iya iita miisha pittidi diggidi deiyo ge beettishe deees hessatikka qasse bayntanaza naagennan huupheza aybakko wottennan oottosona

misilezan beettizayssi aaze giikko dumma dumma qancara deiya iida miishaza issi gaare bolla issi aawazi caani laaggi ekki biyoge bettishe deees

Misilaza beettizayssi aaze giikko ichashu maca asati ogeza pittidi woykko lo7etidi de7iyoge bettishe deees

heedzdzu asati makinaza bolli maataza biittappe ekki caanidi de7iyoge beettishe deees heyssati caani yode daro maatati laale taageti beettishe de7oosona

Daro addetinne daro macati ogeza pitti geeshshidi de7iyoge beettishe deees eta garsappe issoy qasse ba pitiyo peedha saloa dhoqu oothti uttoge beettishe deees

Misileza beettizayssi aazee giikko daro asati ogesa bolla ispalteza oottidinne giigissidi de7iyooge beettishe de'es.

na7u potozi de7oosona hessatara issira bootta makinazi yees issuwara qasse maata daaniya makinazi yiidi de'iyogeyi bettishe de'ees

issi makinazi daro iita meisha ekki efees hissi efi shinqa laalettizayssa daro asati diggidi de7iyoge bettishe deees

heezdzdu asati daro qancan de'iya iita miisha gaare bolla wotidi de'iyoge beettishe de'ees

Daro asati hokkiti maata bookkidinne qasse makinazi ba biitti ehidi qola naayo aboti giigissidi eti de'iyoge bettishe deees.

daro asati issipe shiqidi aylante ta shiishi duuganau pitidi de7ioge ha7i taasbettishe deees

daro asati salpiyara issi buro keetetiti deiya dirsaza keetiti deiya asatuyo iqa masalalara pude kessi kessi imiyoge bettishe deees

issi naazi keehippe daro miiza ashozi shuketi uttidaga lanqe bi hokki teelidi de7iyoge beettishe deees

Misilezan beettizayssi aaze giikko daro maca asatinne daro qa ceeggida addeti ogeza geeshshidi woykko meecidi diyoge beettishe deees.

misileza beettizayssi aaze giikko daro asati ogeza pittidi ogezan deiza iita miishata diggidi de7ioge beettishe de7es

issi makinazi caani ekki efishin he makinazappe wolhdhida maataza qa daro asati laaletaga issisoa shiishidi de yoge bettishe deees

ye fayda dijital metawoqiya leminn yiteqqi maala yaagia xuufezi xaafeti uttiza misilezi beettishe de'ees

Nashonal aydiya digital matooqiya yaagiya xuufezi xaafeti uttida misilezi sintan yiutage bettishe deees

silefayda misgaba sepi yaale maabraariya yaagiya xuufezi ha7i misilezan betidi taassi deees

ye fayda liyu qutur innaa ye fayda telewaac qutur yaagiyaga odayda deiya issi nayiya woykko ba huufesa birsha yedda eqqiza issi nayiya beettashe de7oos

Ha misileza beettizayssi aazee giikko diichita itiophiya yaagiya silezi silleti otage ha7i beettishe taass deees.

Issi naay issi bitaniyayo fayda yaagetiya fistale bolla deiya miisha immidi deiyoge beettishe deees.

yeetin saate du bir saatikefelu deqilalu agenu yaagiya misilezi xaafetti uttidaage ha7i betteshe dee'es

daro gammo asati dunguzaza maa7idi issi keettaza bolla de'iya tapelaza nababidi eqogey bettishe de'ees

ye beeza kullu haymano taagi sirat pe qidis laalibala yaageti asa daro asati baynta qeese daani ageti eqqidi de7iyoge beettishe deees

Daro asati buro bul7eppe aadhidi de7iya badalaza garasan eqqidi badalaza xeelliidi de7iyogey beettishe de7ees.

Aybe ahamme deeranne issi bitane zaara issi izaawo potoza oyqqi teelidi de iyooge beettishe teees heyssata lanqen qass hosbun zeero xaafeti utta sileekka beettishe teees

Heedzdzuu asati issipe sinta gadan utidosona qasse etappe guye baggara daro asati utti dowagiti beettidi de7oosona.

Gitowara adussa oge deees eta laqian daro ayfiya mitati doosona duge baggaranne pude baggara poliseti eqqidi naagiyogee bettishe deees.

Daro asati guye baggara daroga oottide de'oosona shin issi bitane etappe shaaketi yidi asas odid de'iyoge beettishe deees.

Daro asati issife uttidi ye itiyophiya wode tamsaalit hageer birxigina parti yimerdu yaagiya kaaran uttidi tamaridi de7iyogee beettishe deees.

Da'o bitaneti de'iya getuppe issi bitanezi issi bitaneza bessidi woykko tamarssidi de'yoogey beettishe dees.

Daro asati uttagetu garsappe issi polisiyanne issi aaway eqqidi teeliyoge beettishe ha'i deees.

Misilezaa beettizayssi aazee giikko daro keehi lo7o asati oydezan uttidi teelidi de7iyooge bettishe deees.

Issoy kareta ambasa dere maa7idi qabota shonse maa7idayssa sarotidinne aara kaidi de iyogee betishe deees.

daro asati salpiyara eqqidi daro salpetidi baanawu boykko kantanawu eskidinne woykko xeelidi de7iyoge beettishe deees

misilaza beettiti dehizayssi aaze giikko ogeera usupun asati hemetti yaagetinne issi keetta karen he oyddu makinati eqqageti beettishe doosona

Daro asata balanqen issi uttidi isse naazi etaza sirkesa deiyaba koydi bessidi de'iyoge bettishe dees.

daro asati eqqidi issi bitane uttidaga oychidosona oychin he malisiya oychidagetu yo bitane zaaride de7iyooge bettishe de7ees

misilezan beettizayssi aazey giikko issi bitaneza sintan a madarakeza bolli oyddu maykezi deyyoge beettishe dee'es hessika qasse he maykeza lanqen eqqi odiyoge beettishe dee'es

Ayssis yaagetiya dawutaraza oyqqidi issi macaranne issi addera naay eqqi dooge beettishe deees.

ichashun asati ogezaara hemetti ekkidi yooge beettishe deees heyssatikka qas kareza doo7a olidi ki yooge beettishe deees

daro poliseti issi sohan eqqi uttagetinne tirafiketi deiyageti beettishe de'oosona heyssatappe guye baggara zaafezi diccaage beettishe de'ees

misilezan beettizayssi aaze giikko issi makinaza bolla toophphiya mekelkayenne tadaaqe yaageti uttidi biyoge beettishe dee'es

daro toopphiya mikelkayeti woykko liyu hayleti issisan uttidi tamaridin de7iyooge beettishe dees

Daro polisetinne mikelkaayeti issippe uttidi bantta luukeza bolla tamarsidi de'iyo timirteza xaafidi de'iyogye bettishshe de'ees

issi bessan daro asati uttidi yaa7iti de7oosona qasse etappe guyeza baggara boyezinne uuttazi keettazi deiyoge beettishe deees

na7o coo asatinneqa daro attuma poliseti uttidi issisuan duulatidi de7iyoge bettishe deees

misileza beettizayss aaze giikko poliseti uttidi dullata dulatiyagetinne eta lanqenra qasse softe yaanne ha yuuyi uttoge beettishe deees

Azinaranne macaseera issife biyegeta polisezi oyqqidi etayssa aattennaa diggooge bettishe te'ees

misileza beettizayss aase giikko daro poliseto talli hara asi walakete nan poliseto talli utti duulatidi dyooge beettishe deees

misile zambeettizayssi aazey giikko issi tooppe polisey eqqidi kiita aattidi de7iyoge bettishe deees alanqiyan daro miishati deiyoge eretidi deees

Misilezan beettizayssi aaze giikko issi macasiyanne issi adde de'ees heyssika issi macasiya festalezanne haylandezan haylandezan zayteza oyqqidara beettashe de'awus

Daro asati issi keettan uttidi daro banta banta qofa siyidinne woykko oditi de7iyogee beettishe deees

ha misilezna beettizayss aazee giikko daroti azanidi darosa uttidageti beettishe de7oosona hessatuppeka goyeza baggara daro asati hayqqi dooge potoy woykko postore beettishe de,es

Misilezan beettizayssi aazee giikko gammo dere cimati baynta kushiyan tooraza oyqqidi qa gammo dere woga maataza oyqqidi eqo woge beettishe dees.

daro asati issife uttidi tamaridinne esgidi deiyooge beettishe deees eta garsanqa issoy ba dawutaran duufe daafiyoogenne ezgiyooge beettishe deees

hezhu asatuppe issoy maykeza oyqqidi daro asas yootidinne tamarsidi de yooge betishe deees

Issi gatta keetta karen heedzdzu asati baynta oyden uttoge beettishe dees heyssatuppe issoy aratazan uttoge beettishe deees

na7u addetinne issi macasiya issi bootan eqqetosona etappe guye baggara kinde halakko tukke mango hessanne heessa malati yageti de7i oge beettishe de7es

Issi biitaneza sintan daro keehippe cora mayezi mayketi te oosona hessata mayketu bolle isiqa haasiyitti deiyoge bettishe deees.

daro asati uttidagetu giddon qase heessu asatu sintan saanera laaxazi deees heyssa dharpheza garsanqa issi sirkezi de7iyoge bettishe deees

Oyddu attuma asati baakkoonera oyqqidi eqqidi de'iyoge beettishe deees hessatuppe guye baggarakka daro eti oyqo iqa malatiyage deiyoge beettishe deees.

Issi denban ekqidi issi postere daro asati oyqqidi ha zaari ye itiyophiya nigidi banki yaagetiaga ha zaari bessidi de'iyooge bettishe deees

daro asati dugeeranne pudeera uttidi baynta sintan haylandera haatta wottidi qa issi bitanezi tamarsiyoga kaallidi de iyoge bettishe deees

I beettishe dehizayssi aaze giikko daro asati uttisiti issi bitaneze tamarisidi de'iyogee bettishe ha'i deees

issi keetta karen daro iqay ki uttage deees qasse daro asatikka de7osona heessatuppe issi firichenne issi hiiday yeggiyo firashezi hiidasi deees

issi bitanezi hoophesa diichi fidhidi ba bira7eza saloa pude malatidi asaza tamarsidi de7iyoge bettishe de'ees

Itiyo post yaageti xaafettida xuufeza oyqiza issi naazi ha7i beettishe taas deees.

Misileza beettizayssi aazi giikko issi maca na7iya de7awus izakka darpheezaza bolla ba dawutaraza wottada uttara beettashe de7awus

misile zaan beettizayssi aaze giikko oyddu asati de7oosona eta sentan oyddu ichashu haylandesi haatara de7iyage beettishe deees

Issi makinaza bolla daro asati caaneti ekki biidi de7iyoge beettishe deees heyssata garsan issi macasiya hubeza qanxisa bo7aza de7iyara beettashe de7oos

Hayssa misileza deizaysse aazee giikko attuma naytinne maca nayti kuwaazeza ka7idi deiyooge beettishe deees

Ha misileza beettizayss aaze giikko makinazi issi bitaneza efizi shofo daaran wottidi de7iyooge bettishe deees.

issi keetta karen binzile woykko lamba makinaza ushshiyo baldee eqqidi de7iyooge bettishe taas deees

issi quma keetta karen daro asati eqqi dagetinne utti daageti de7oosona heyssatikka baggati eqqidosona baggati utti deello sona

na'u asati sinezaara tukkeza oyqi uyoosona qa uhiddi issoy issaara miicidinne ka'idi de'iyoge bettishe de'ees

maca naytinne attuma nayti issife shiiki kuwaaseza ka7idi de7iyooge beettishe ha7i taas deees

Daro makinatinne daro asati issife ogiyara wodid dirbidi biidi de yooge bettishe deees

ichasho ji yaagi xaafeti uttida wogga xuufezinne aappe qommo baggara itiyo telekom yaagiya xuufezi xaafeti uttage bettishe deees

Misileza beettizayssi icha shu ci yaagetiya geenne heedzsu asati eqgidi baynta kushe baqqidi deyooge bettishe deees.

Misilezaan beettizaysse aazee giikko heessu maca nayti uttidi sinezaara tuukeza uyede issoy issuwara miicidinne ka7idi deiyogee beettishe deees

daro aayeti baynta guuttanaaza oyqqidi addezanne macaza baynta giyozan idimmidi uttoge beettishe deees

ha asatuppe guye baggara issi makinazi dereza bolla de7ida biittaza tuge zaari kaash dembaydi de7iyoge peetishe deees

misileza beettidi deizayssi aasey giikko issi heedzdzu goomay motoreza bolle daro asati kiyanawu dirbidi de7iyooge beettishe deees

issi naaza sosorora goggiya woykko zuma daarara goggiya haattaza bolle eqqa mecetayda de7iyooge beettishe deees

Issi guutta na'azinne issi daro na'azi nay daro mitta lanqen eqqidi mittaza oyqqidi de7iyoge beettishe de'ees.

issi wolqama haattay gogges he haatta lanqiyan qass melida mitatinne irda mitati de7iyogee beettishe deees

misileza beettizayssi aazee giikko daro asati bootta shurabeza maa'idi oge lanqen uttooge bettishe de'ees

Issi bitanezi paraza togi ekkidi yees qa daro asati ogeera banta tohon hemetti ekki biya gettinne issi polisezi alanqe eqooge beettishe deees.

misilezan beettizayssi aazee giikko dorze lodeje yaagetia xuufezi xaafetizayssinne daro dunguzati miceti alanqiya uttageti beettishe de7oosona

macatinne addeti issi soan eqqidi mita ayfeza duutti duutti eqkidi issoy issoy baaga baaga miyooge bettishe deees

Issi addezinne issi macara de'os heyssatuppe issi maca na'iya mittaza pude dhoqu poottaza maa'oza mici woge beettishe deees.

Misilizaambeeti zaara aaze giikko issi maca nayiya ba huuphe guye zaara qachada ba borse ba,ada eqqa miiciyara beettashe de,oos

Shefe zaara gogiya haattaza lanqen qasse shuchchaza lanqen shuchchaza lanqen de iza mittaza lanqen bolla shuchchaza deiyosan uttaza issi naaza toha mela utta miiciyara de7oos.

Misilezan beettizayssi aaze giikko daro asati xarpheza daro kushe borssatane qa waraqateza wottidi a xeelliiddi de7iyooge beettishe de7ees.

misile zaam beettizayssi aaze giikko issi keetta lanqiyani tooppe yida payda matooqeyo poto dendanawu salpeti utta naati beettidi de7oosona

Nu toopphiyan oorata yiza payda matooqeza issi bitanezi uttidi heyssa poto dendidi de7iyoge bettishe deees.

Daro nayti fayda matooqeza mazgabetiti heyssa potoza dendidi baana gi yi eqqidasona daroti

Issi bootan daro yelaga nayti issife uttidosona heyssatu sintan qasse daro maca nayti uttagiti bettishe de'oosona.

nu toopphiyan oorata yiida payda matooqeza poto dentayda de7awusu issi naiya qa iza lanqen daro nayti eqqi izo teeliyogee bettishe dee'es

daro asati issi keetta karen baynta salbi salbiyan eqqidi banta salbiyara hemetti ekidi biyoge bettishe de'ees

Misilezn beettizayssi aaze giikko issi dembba bolli daro asati de7iyageti beettishe doosona he daro asata naagiddi de7iya taadaqeti beettishe de7oosona.

issi macaara madara geza bolli eqqa haasiyayda de7oos qa issi addezi iza lanqen eqooge bettishe de'es

heedzdzu asati de7osona heyssatappe giddon issi keehippe mino gidida naazi deees heyssika ba kushen botta miisha qachi uttidagey beettishe de,es

Issi sohan daro naati eqqidi baynta kusheza baqqidi de'iyoogey beettishshe de'ees hessatappe guyeza baggara daro mitati de'iyoogey beettishshe de'ees

bettidi deiya gee aybe giikko issi macaranne issi addeyra naay de7oosona macara happi yaagetiyoode attumaeqqa gemmechu yaagetiyegedi bettishe de7oosona

Misileza beettizayssi aaze giikko issi yelaga naazinne oyttu gasdida asati eqqidi wancaza oyqoge beettishe dees.

misilesa beettizays aase giikko toho kowaase kaasanchati issife shiiqi wodidi de7iyogee beettishe deees

Toho kuwaase kaasanchati issoy issaara woxxidi de iyoogeenne qa issi naay eqqis issi naay wodidi de'iyoogee bettishe deees

kuwaase kaasanchati issi bitaneza qommidi eqoge beettishe de'ees hessatuppeka issi guutta na'azi ba kusheza cuucumi biyogey bettishe de'ees

Misilazan beettizayss aaze giikko toho kuwaase kaasanchati heyssatu gassanqa na'u naati ya ha woddi ageti beettisheti oosona.

wolata toho kuwaase kaasanchay woykko dichay kaa7iiddi de7ees heyssata garssape issoy qassi gulbatidi salo kushe dentti woossiyoge beettishe de7es.

Arba mince deissa daro maca nayti toho kuwaase ka7idi de7iyooge taas ha7i bettishe deees.

isporte toho kuwaase kaasanchati ichashati kaa7idi deiyoge beettishe deees heyssatuppeqa na7ati issua go7e simmi xeelishe de7iyoge beettishe deees

daro guutta nayti eqqageti de7oosona etappe guye baggaraqa guutta nayti mita taarikidi mita xaaran otooge beettishe deees

misilezan beettizaysse aazee giikko ampuleza ampulezikka ay oottizaysse giikko poo7o nuus immanwu dandayizayssa

issi maca na'iya hiidaza bolla ichada ba haytan silke wottada aasayayda woykko miicayda de'iyoogey bettishe de'ees

misileza beettidi deidayssi aaze giikko keettayyo sanqaza qulpezi beettishe deees taasse

Misilezan beettizaysse aaze giikko kareta keehippe puulata uttida saykile motorezi ha7i beettishe deees.

Ha misileza beettizayss aaze giikko kalkuletere woykko silke yaagetiya miishay ha7i taas betidi deees

ha misileza beettizayssi aazee giikko ingilizatoora itiyo telekom amaaratoora qas itiyo telekom yaagetiya xuufezi xaafetisizayssi beettishe deees

giliyu istiki yaagetiya oyttu miishati hide7oosona eta garsan issoy darees issoy aappe guutta laabes issoyka aappe laabes issoyka lo7eti laafiya oydati de7oosona.

misileza beettizayssi aaze giikko makinazi eqqizage beettishe taas ha7i asadiyan deees

Misileza beettizayssi aaze giikko issi narpezinne borsazi qasse dumma dumma miishati birata daaniya bati de'iyoge beettishe deees.

misilezan beetizayssi aazee giiko issi na'azi ba doonan maskeza wotidi keethazan xaleza cacapiide de'iyogge beetishe de'ees.

Ha misileza beettizayssi aaze giikko kopilstoone gacciza mashinezi beettishe ha'i taas deees.

Misilezan beettizayssi aaze giikko daro kaltatinne daro kaltati qeranawu giiggida mitati deiyoge bettiishshe de'ees

ha misileza beettizayss aaze giikko laatamanne giya daro misimaareti deiyogee bettishe deees

Bettidi deiyagee aybe giikko daro asati saykile togi ekki biyo saate issi bitanezi tohan hemetti biyoge bettishe deees

misile zaan bettizayssi aaze giikko issi bitanezi uttidi kiita aattidinne woykko tamarsidi de'iyooge bettishe de'ees

Oge zaara na7u makinati hinira ha yiiti de oosona haara qasse issi bitanesi ya biidi de7iyooge bettishe deees.

daro asati ogeera podenne dugenne beyageti de7oosona hessatuppeqa guye baggara daro makinati issife qaageti beettishe de7oosona

misileza beettizayssi aazey giikko daro asati baynta saykileza togi ekki hemeti biidi deiyoge beettishe deees

issi makinazi daro iqa caani ekki bishin ogiyan itettin daro asati sugidi de ioge bettishe deees

issi kobilistoone ogeera issi motorezi na'u asa caani ekki biyoge beettishe de'ees aappeqa guye baggara daro asati eqqidi diyageti bettii doosona

ha misileza beettizayssi aaze eggiikko itiyopiya riliwees yaagiyo adussanne keehipe daro makinazi beettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko issi keetta karen daro motoreti eqqageti beettishe de7osona hessata motoreta qasse lo7etiyageti de7iyoge beettishe deees

issi maca asiyanne issi adde asi naay itiyophiya bandira lanqen eqqi kusheza oyqeti dhuttogee bettishe deees

Issi makinazi daro miisha caanidi ha caanidooga qasse mayssi uttidooge beettishe dees.

Issi keetta karen daro motoreti eqqidageti beettishe doossona he motore lanqe he motore goda naati uttidi utti ba motoriya teeliyoge beettishe de7ees.

Issi parazi issi gaare caani ekki efees. He issa gaareza bolleqa issi bitanezi uttidi biyage beettishe dees.

ha ogera daro makiinatinne motoreti qa asati yiidi de7iyoge taasi beettishe de7ees

daro asati woxxidi makina xaari de7iya asata yiidi daroti teellosona qass baggati gelana woxidi yooge beettishe deees

daro motoretinne daro makinatinne heessu gooman hemetiya motoriyanne ubbay issife eqqiti salpiyara deiyooge bettishe deees

Daro addetinne maccati issi mala maa7oza maa7idaageti de7oosona hessatu garssan qa dumma maa7oza maa7idaagey issi maccanne issi adde beetdi de7oosona

heedzdzu asati issipe uttidi gaaseta nababitinne aza de'iyaba beyi miicidi de7iyooge beettishe de'ees

beettidi de'iyagey aybe giikko buro keetettiya pooqeti daroti beettidi de7oosona etappeqa ya baggara keexetti utta daro pooqeti beettidi de7oosona

issi macasiya issi bitaniyayo issiba kushian immayda deiyoogeenne assi odayda deiyogee ha7i taas bettishe de7ees

issi keettaza giddon deiya keexeti di wuribenna sohoti issi bessan bessan deiya geeti beettishete oosona

Misileza beettidi deizayssi aaze giikko tamari wursi tigire maraqetiza bitanezi bettishe ha7i de7ees.

daro asati xarpheeza lanqen uttidi banta woraqaten banta xuufe issoy issoy baaga baaga xafiogey beettishe de'ees

issi bitanezi na7o keettazappe giddowan eqqidi zo7o iski burdo ba kushin oyqqidi bootta luuge oyqqi eqqida bitanezi beyttishe deees

daro keehippe lo7iya tamareti baynta tamarido wode wursidi maraqetidi baynta abebaza oyqqidi kawoneza maa7idi eqqoge beettishe deees

Daro asati de'oosona heyssati sinta ubbay teeli uttashe kuye gatan issinna qasse eqqara bettashe de'owus

daro gurutta naytinne keehiqa gastida ceeyga asati issife uttidinne eqqidi deiyagiti beettishe de7oosona

Misile zaam beettizayssi aazey giikko atte asa qallay uttidi esgees issi macara kuye gadan eqqada esgiyoge beettishe deees.

daro asati ogera he mettidi yiidi issi keetta gelanawu hani oge beettishe deees hessatikka yiido ogeza lanqen daro mitati de7iyage beettishe deees

Issi bessan shiiqidi daro nayti uttidi issi mala maayo maa'idi issuwara miicidinne ka'idi de7iyoge bettishe deees.

Daro guutta tamare nayti baynta kushe laaxasa maanawu meecidi de'iyoge bettish deees. qa baggati meecishi baggati tara naagidi de'oosona.

Issi keettay deees he keetta miiye baggara issi bitane eqqis qasse he keetta soo gelanawu daro asati biyageti bettishe de'osona.

issi makinay issi ogeza keehi lo'o hanotan oottidinne woykko giigisidi de'iyooge beettishe de'ees

issi aakonne adussa ogeera issi motorezi barka yiiddi di'iyooge bettishe taass ha'i de'ees.

ha misileza beettizayssi aazey giikko issi makinazi biittaza kaashi kaashiekiyoge beettishe de'es

Misileza beettidi deeyeyss aazaysse giikko na'o macca asati mitaza midhi ba'i ekkidi yaageti beettishe de'oosona

Issi aaho ogesi beettishe deees hessa ogezara daro asati biyagenne yaageqqa daro makinazi biyagenne yaage beettishe deees

Issi makinazi walqama darazi deiyosaabidi heyssa daraza goydi de7iyogee ha7i taas beettishe deees.

Eraissi gaarezi aadussa ogiya hemetti ekki biyoge bettishe dees hessa ogyeera bidayssi he gaarezappe attin hari oonne deenna

misilasan beettizayssi aaze giikko na7u foloseti issi makinaza kantiyaro oykki essidi i garsa deiyaba pilgidi deiyoge beettishe deees

Mlisileza beettizayss aase giikko issi makine sintan issi bitanezi eqqi izo makinaza aattennan idooge beettishe deees.

Misilaza beettizayssi aaziye eggikko issi gilay dera ogeza sirata oottayda de7iyoge beettishe deees heyssa lanqen qasse daro asati de7iyoge beettishe deees.

Daro asati maabrate shufozi deizayssa lanqen eqqidi issi za lo7etidi de yoogee beettishe dees.

Misilesan beettizayssi aase giikko na7u attuma asati kusheza mecetidi de7iyoge beettishe deees hessataka qasse sirkeza duuqi hayssati beettishe de7oosona

misile zam beettizayssi aaze giikko ma7u nayti issi naazi jarkeza oyqa haattaza tuuqana hanioge beettishe teees

issi bitanezi dharpheza lanqen eqqidi he darpheza bolla qasse komputere woykko labtoppe wotti ba kushen iskirdo oyqiza bitanezi bettishe deees

Misileza beettizayssi aaze giikko ichchashu attuma asati issippe eqqi uttida geeti beettishe de7osona.

cora asay issife si keeta karen eqqis he eqqida geti baynta kushiyan issi miisha salo dhoqu oti beessidi asa de' yooge beetishe de'es

Daro asati salpiyara yiidi yiidi bombazappe kusheza mecetidi biyoge beettishe deees heyssatikka qasse lo7o maati deidasa deiza bomba aataza mecetiyoge beettishe deees.

Miisileza beettizayssi aaze giikko issi keetta karen dumma dumma daro buqurati de7iyooge bettishe deees.

gammo cimay issoy ba kushen maataza oykkidi daro dunguza uka huuphe wotagetu lanqen eqqi eta tamarisiyo gee beettishe deees

daro asati bombara duge gogiya haattaza bolle banta kushe meecetidi deiyooge betishe deees

misele zaambettide deezayssi aaze giikko okehi orde birata za qanti qanqi woykko peero birata za wotoge bettishe dee'es

ha na7u asati bombazappe haattaza ekkidi baynta kushe mecetide de'iyoge beettishe deees hayssatikka kusheza mecetide qa miicidi de'iyoge beettishe de'ees

ha misilesa beettizayss aazee giikko issi bomba haa ta gaanezi deiza si beettishe deees